Manan-danja amin'ny vehivavy tokoa ny volo ary misy amin'izy ireny dia mandany vola mihitsy hikarakarana ny volony, dia volo tsara tarehy ary hita fa tena tsotra ary mahafinaritra ny mijery azy.

Voatabia anankiray mipetraka eo ambony latabatra ary miloko mena, midika fa efa masaka izy izay ary mbola misy tahony maitsomaitso, ny voatabia dia ilaina tokoa rehefa manao saosin-daoka.

Olona telo mirahalahy manolana tamboho anankiray izay hita fa mandoko no ataon'izy ireo. Ny anankiray miondrika mikarakara loko ary ny anankiroa kosa dia mandoko.

Fialamboly tsara ny manao sary ary mahafinaritra ny mijery sary vita amin'ny pensilihazo na hosodoko vita amin'ny pensilihazo. Pensilihazo maromaro no hita eto, misy miloko fotsifotsy, menamena ary maitsomaitso.

Arabe anankiray, misy fiara karetsaka anankiroa, manao aloha sy aoriana izay mety ambote azy angamba. Misy tsena anankiray eo ampitan'ny zareo. Eo anilan'ny zareo koa misy tsena anankiray izay tsy misy trano fa helo ny no ialofany.

Efitra kely anankiray fandrahoan-tsakafo malagasy satria dia hita fa mampiasa kitay. Ny afo kitay dia ampiasaina eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny noho izy mahamasaka sakafo vetivety ary hita fa tena mahomby tokoa.

Milina fitotom-bary anankiray miloko fotsy sy maitsomaitso, itony fitotom-bary itony dia ilaina tokoa na tsy eto an-drenivohitra ary fa any ambanivohitra any no tena mila azy.

Amin'izao fandrosoan'ny teknôlôjia izao dia efa misy itony finday ngeza dia ngeza itony ary amin'ny lokony samihafa sy marika samihafa. Eto izao dia ny loko mainty ary hita amin'izao fa velona ilay finday.

Toerana anankiray amoron-dranomasina izay ahitana sokajin-toerana anankiroa ; ny anankiray fasika fotsiny ny anankiray ery am-pita kosa misy ala, misy zavamaniry isankarazany. Ny andro moa dia maloka ary mety hanorana.

Arabe anankiray misy kodiaran-droa izay mitondra olona anankiroa mifanao aloha sy aoriana, eo ampitan'izy ireo dia misy fiarakaretsaka anankiray ary aoriana kosa dia misy fiara tsy mataho-dalana miloko volomboasary